Xɔ kɔkɔ legbe aɖe si amewo le eme. Ɖewo ɖiɖim, ɖewo le anygba. Eŋu yibɔ etɔ̃ aɖe le wo gbɔ. Ɖewo le kuku me, ɖewo do awu legbe.

Le xɔ aɖe gbɔ. Xɔ kɔkɔ kple xɔviwo le tɔ gbɔ. Ɖewo le amadede vovovowo me. Ɖewo le dzi, ɖewo le aŋtsiɖiɖi, ɖewo tame le ʋie eye ɖewo tame le vii.

Wòkɔ awu ɣi aɖe da ɖe zikpui ɖe ekplɔ nu. Gbalẽ, kaƒomɔ kple fotoɖemɔ wole kplɔ dzi. Agbalẽwo vovovowo le wò megbe. Aha tukpe hã le wò megbe.

xɔ me zikpi bɔboewo kple kɔzuiewo le zikpia me ekplɔ le xɔ ƒe domezã seƒoƒowo le xɔ ƒe dzogoedzi nɔnɔme tata le egli ŋu eye seƒoƒo aɖe le eze vi me le nɔnɔme tata te

Ŋe lɛ aɖe si mumuɖɔ kple tsi wo le eme. Ɖevi sue aɖe dze klo ɖe eto edo awu dzi ko asi ɖo nugonu. Bubu hã le adzɔge nɛ do afɔwui he.

Xɔ me. Nyɔnu aɖe kple ŋutsuwo le ekplɔ ŋu. Ke ŋutsu ɖeka tsitre ɖe wo gbɔ. Ɖewo le megbe ne. wo katã wodo awu ʋi.

Ŋutsu eve wole dɔwɔƒe, ɖeka bɔbɔ ɖe ekpe goɖui aɖe gbɔ lé gakpo aɖe ɖe asi ke vevelia blanane ɖe ta do awu dzɛ̃.

Ŋutsu ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui dzi, ele mobile fone ɖe asi, edo atalegbe yibɔ, ekpla bagi ɖe, nanewo le ekplɔ dzi ele gbɔ eye wokɔ machine na ɖe kɔ da ɖe eɖokui gbɔ.

Amewo le xɔ me, ɖewo le atsitre, ɖewo le anyi nɔ ƒe, ɖewo de ta to. Ŋutsu ɖeka le awu ʋi me, le nuŋlɔti ɖe……..

Ame hawo le fli me. Wokɔ nuɖigbawo ɖe asi. Ɖewo ko ve, ɖewo ɖekaɖeka ke ɖevia ɖe tɔ ɖe wo gbɔ si mele fli me o. awu ʋi le enu.

Ŋutsuviwo le xɔme, wonɔ anyi ɖe kplɔ ŋu, agbalẽwo le wo kɔme sɔŋ. Wodo awu ʋɛ̃ sɔŋ, agbalẽwo le dziƒo, bubuwo le ekplɔ dzi le wo gbɔ.

Ɖevi aɖewo le sɔgbe dzi. Wo katã wosɛ avɔ ɖe kɔme ko nu ŋlaya ɖe ble dzi. Dometɔ lé lãshi ɖe ashi. Wo ame ve le afɔkpa me. Ɖeka mele afɔkpa me o. Wo katã wonɔ ʋe ɖum.

Xɔme adzɔge, nukpɔme le gli ŋu, drɔ si seƒoƒo kple agbalẽ, kɔpu wole eme. Zikpui le xɔa me eye kplɔ̃ vi eve wole domezã ne kplɔ̃.

Atikɔkɔ aɖe si amewo le ete, wo ƒoxla nyɔnuvi si do awu dzɛ̃kpui aɖe, eɖa le legbee nɛ, edo abɔ legbee ɖe afi ɖeka.

Ame hatsotso aɖewo. Ɖewo ɖo kuku dzi, ɖewo ko nu dzi da ɖe kɔme. Ɖewo ko nɔnɔmetata aɖewo ɖe dzi nuŋɔŋlɔ vovovowo le edzi ke ɖewo do awu yibɔ, ɖewo do awu aŋgba ɖiɖi.

Amewo le xɔme, geɖee le anyinɔƒe, ɖeka le atsitre, nyɔnuvi aɖe le kplɔ ŋu gbalegowo le akɔme nɛ. Ŋutsu aɖewo le adzɔ ge, ɖeka ɖo kukiu ɖeka ɖo tsiŋtsi.

Ŋutsu eve kple ŋyɔnu eve wo nɔanyi ɖe xɔme le kplɔ̃ŋu, woameve le nu dzĩ ete yibɔe si ka legbe le eŋu ɖe asi ɖeka awu dzĩ le nyɔnu ɖeka ŋu eye ɖeka wo ɖa kɔyɔ.

Nyɔnuwo do awu ɖeka ŋugbe sɔŋ, ɖewo le anyinɔƒe, ɖewo le atsitre, ɖeka si ƒe awu to vovo si amadede dzee le enu la, tsitre ɖe wo akɔme. Atiwo le wo megbe.

Ame aɖewo le xɔ me. Ɖewo do awu ʋi, ɖewo do awu yibɔ, ɖewo ze ŋɔtitsɔnu eye gbadagbawo le wo domi. Geɖewo ɖo kuku. Ame aɖewo le anyinɔƒe.

Amewo le xɔ legbe aɖe me. Zikpuiwo le xɔ me. Amea ɖewo le atsitre, ɛewo le anyinɔƒe. kplɔ si dzi nu vovovowo le abe; ahatukpa, kɔpu, kɔmpita kple kaƒomɔ.

Ame aɖewo le xɔme. Ɖewo le anyimlɔƒe ɖe abatsiwo me, ɖewo nɔ anyi ɖe abatsiwo dzi. Zikpi le xɔa me. Ame aɖewo le atsitre. Ɖewo ɖo ashi ali.

Ame aɖewo le xɔ me, woame ede si nu dzɛ̃ le woƒe awua me, si de vovototo mamleawo me nɔ anyi. Ame ɖeka tsi tsitre ke ŋutsu ɖeka nɔ anyi dze ŋgɔ heɖo asi glã.

Ame aɖewo le anyinɔƒe. Ɖeka le atsitre, do awu gbemumu, kɔ nu yii aɖe ɖo abɔta nɛ nyɔnu metsitsi aɖe si kɔɔɔ ŋutsiblanu.

Amewo le xɔme. Ɖewo le atsitre, ɖewo le anyinɔƒe. Ŋutsu ɖeka aɖe si le wo dome la mlɔ anyi ɖe wo dzi. Edo awu abɔtakpakpɛ si le dziẽ. Ɖewo le afɔkpame.

Nyɔnu aɖewo le atsitre, ɖewo do abɔ ɖe dzi. Ɖewo bla ta. Wole awu amadede vovovowo me. Atiwo ƒo xlã wo.

Ame aɖewo le aƒe me ɖewo le afɔ ɖekɛ dzi, ɖewo le anyinɔƒe vo, ƒoƒo le wo kɔme, ŋutsuvi ɖeka tsitre ɖe wo megbe, xɔ hã le wo megbe.

Yameŋu si amadede ʋi kple blɔ le eŋu etɔ ke nyɔnu kple ŋutsu aɖe siwo le aŋe fɔm. Ɖewo do awu ʋi, ɖewo ble ta. Senyala aɖewo tsitre ɖe wo gbɔ.

Ɖeviwo nɔ anyi ɖe zikpui bɔbɔe me, eɖewo dze ŋe, ke wo katã woɖɔ tsitsi eye eɖewo ke nu ɖe te, ɖewo hã ɖo nukomo, ɖeka hã eƒe tsitsia kple eƒe awu ƒe amadede nye nɔnɔme ɖeka.

Mɔ wɔwoe aɖe le dziƒo. Amewo sugbɔ ɖe edzi. Ame ƒe asi abe kpetata ene lé mɔ ɖe asi. Amewo ɖo kuku le mɔ dzi. Eɖowo ɖo ɖa kpɔ̃, eɖowo trɔ megbe yina ɖaa. Eɖewo dze ŋgɔ gbɔna.

Ameha aɖewo le ati te, geɖe bla ŋɔtitsyɔnu, nyɔnu tsitsi eve, ɖeka kɔ ɖevi sɔe ɖe asi, vevelia gbi ɖa, do asiwui ʋɛ̃.

Nyɔnu aɖewo kpla tsikuŋego aŋgbaɖiɖi. Eve kɔ tsinokɔpu ɖe asi, ɖeka le aŋgba ɖiɖi, ɖeka le ʋie, wole tɔ to. Egbewo ƒo xlã tɔ. Ati aɖe hã le tɔa to.

Ame hatsotso aɖewo do abɔ ɖe dzi ɖewo kɔ aflga ŋlɔ nu ɖe edzi ɖewo le atsitre dzeŋgɔwo, ɖewo na asi wo nɔewo. Ŋutsui aɖe si de enu eke do awu dzɛ̃ abɔlegbe nuʋi aɖe le asi ŋu nɛ la le ŋgɔ na wo.

Ame aɖewo le xɔ me. Ɖewo le anyinɔƒe, ɖewo le tsitre, ɖewo ziɔ ɖe kplɔ ŋu eye ɖewo nɔ anyi ɖe woƒe agbadodoewo gbɔ. Wo katã woble ŋɔtsiɖɔnu.

Amewo le xɔ me, nyɔnuwo do awu ɖeka ŋugbɛ̃ sɔŋ le akpa ɖeka eye ŋutsuawo hã do awu ɖeka ŋugbe sɔŋ le akpa ɖeka. Ke ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka wole dome na wo, nyɔnua do awu legbe ʋɛ̃ fitaa.

Ame aɖewo le xɔ me wotsiɔ aŋe ta, wotsiɔ enu ŋku de nu asi, wodo awu ʋi legbe, ke ŋutsu ɖeka le wo megbe do awu aŋgbaɖiɖi kaɖiwo le dziƒo.

Ame aɖewo le tɔ to, ɖewo le tɔdziŋu me ɖewo tɔ ɖe egbɔ xɔ kɔkɔ ʋi aɖe le wo gbɔ, aflaga le ati ŋuti le wo gbɔ.

Ɖeviwo kple ame tsitsiwo le bame zɔm. Eɖewo tsi tre ɖe ŋgɔ aɖe gb nɔ wo kpɔm ke ŋutsu eveawo ko ɖevia ɖeka ɖe asi. Ɖevia, wobla afɔ nɛ kple nu ʋi aɖe.

Ŋutsu atɔ̃ wole xɔ me, wodo awu ɖeka ŋugbii, ɖeka lé kuku ɖe asi, ɖeka dze ŋgɔ de woame ene mamleawo, zikpui le woƒe axadzi, nuɖukplɔ le wo kɔ me, etsinonugoe le edzi.

Ame andre wotɔ ɖe egbe me le atiglinyi aɖewo kpɔm, woame at ɖe vovo, ɖeka sɔe ɖe ŋu nu eye ɖeka le eŋua ƒe axa dzi. Eƒe kuku yibɔ dzedzem.

Ame aɖewo le ablɔ dzi. Wota avɔ. Ɖewo le nu ɖe eta kple abo. Ɖewo de dzonuwo kɔ eye eɖewo wò wɔ ɖe akɔta ƒuƒlu.

Ŋutsuwo, wo katã wole awu ʋɛ̃ lɔbɔɔ me, ɖewo bla ta, ɖewo ko nu tsyɔ ta ke ɖewo mebla ta kura o, ɖewo bɔbɔ, ɖeka do awu kpui aɖe ɖe awu lɔbɔ dzi ko asi ɖo to.

tawa lɔbɔɔ aɖe amee ewo sɔ ɖe eŋu ɖewo tro megbe di ɖewo dze ŋgɔ di eɖewo nɔ nɔnɔme tatawo ɖem ɖe kaƒomɔ dzi ŋutsu aɖe kple ɖevi ŋutsuɔ kpla asi kɔme ne ɖevia

Ame hatsotso aɖewo le dɔwɔƒe, gakpo le dome na wo. Ɖeka bɔbɔ, ɖeka tsitre ɖe egbɔ. Wo katã woɖɔ kuku, ɖeka do awu aŋgbaɖiɖi hekpla asi akɔ le adzɔge.

Ameha aɖewo le ƒuƒoƒe. Ɖewo le awu dzɛ me, ɖewo ɣie me, ɖewo le yibɔ hã me. Ŋutsu metsitsi aɖe le dome nawò. Wokɔ abɔ woame eve le ekɔta

Nyɔnu aɖe le xɔ si wosi aŋɔ ʋɛ̃ na me. Elé ati legbee aɖe ɖe asi, do afɔkpa, kplɔ le emegbe si kaɖi, kaƒomɔ, kɔpu kple agbalẽwo hã le edzi.

Ame hatsotso aɖewo le mɔ dzi. Ɖewo ko woƒe agbawo, ɖewo do awu yibɔ ke ɖevi sue aɖe le wo megbe ɖɔ kuku, do awu abɔlegbe, atawui legbe kple afɔkpa yi.

Nyɔnuaɖe nɔ anyi ɖe kplɔ gbɔ. Dzonuwo le ekplɔ dzi emegbea nu bubu vovovowo le ekplɔ dzi. Bagi kple kukuwo le dziƒo. Ame aɖewo tsitre ɖe emegbe.

Ame aɖewo le fli me. Wokɔ tsiku ŋego vovovowo ɖe asi. Ɖewo le ʋie, ɖewo le yibɔ. Ŋutsu metsitsi aɖe bɔbɔ ɖe wo ŋgɔ le ŋego ɖe asi.

Xɔme, ŋutsu ene aɖewo le xɔme. Nyɔnu ɖeka kpe ɖe wo ŋu. Ŋutsu ɖeka nɔ anyi, woame etɔ̃ le atsitre, ɖeka dze ŋgɔ de nɔvia eye wodo abɔ ɖe dzi.

Ameha aɖewo tsitre ɖe ŋutsu aɖe si mlɔ anyi nyi ɖe abatsi me eze kɔziɔe ʋi aɖe gbɔ. Wo katã wotsɔ nu ŋɔtsi kple eta do awu legbe va se ɖe afɔgɔme. Ʋi kple blɔ.

Eŋuvi eve ɖeka le blɔ, eƒe afɔti le yibɔ, vevelia le dzɛ̃, etame le yibɔ, ke ame aɖewo le wo megbe.

Xɔ me. Ame aɖewo le xɔ me. Ɖewo tsitre, ɖewo nɔ anyi. Ŋutsu aɖe le wo ŋgɔ hele mɔƒonu ɖe asi. Nyɔnu dze ŋgɔe heƒo asiwo kpla kɔ.

Ameha aɖewo kɔ awu amadede vovowo tɔ ɖe etsi me. Wokɔ enu vovovowo ɖe asi. Ɖewo kɔ mekpli, tsikunuwo, agba, aba kple zikpuiwo hã ɖe asi.

Nyɔnu eveawo le xɔ me, ɖeka le anyimlɔƒe tsyɔ̃ nu eta kple ŋɔtsi, vevelia le atsitre tsyɔ̃ nu ŋɔtsi do awu ʋi abɔ kpui, ekplɔ le wò kɔme, gbalẽgowo le edzi.

Ameha ɖewo ƒoƒu, ɖewo do abɔ ɖe dzi, ɖewo le kuku me, wole awu amadede vovovowo me, ɖewo tsitre ɖe mɔmlɔeawo tame, wole awu mado mado.

Ame aɖewo tɔ. Nyɔnu kple ŋutsu kple ɖeviwo. Ŋutsu aɖe kɔ ɖevi si do awu dzɛ̃, atawui legbẽ eye ɖa le ta nɛ. Ŋutsua ŋutɔ ɖo kuku ke nyɔnu si le yewoa xadzi do awu yibɔ.

Ame aɖewo le ati te, wole awu ɖeka ŋugbi me, ɖewo le adzɔ ge ŋii ke ŋutsui aɖe le wo megbe le gbalẽgo me.

Ŋutsuwo le dɔwɔƒe, ɖeka doa wu dze, ɖɔ kuku si le aŋuti ɖiɖi la nye ba ɖe asi. Mamlɛawo woɖɔ kuku sɔŋ, Ke ɖewo ƒe kuku le ʋe, ɖe hã tɔ le blɔ.

Nyɔnuvi ɖewo le exɔme. Wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ ʋii aɖe ŋu, awu amadede ɖeka le wo nu, wolé agbalẽ ɖe asi kple yi aɖe le wo megbe, agbalẽ hã le wo megbe. Nɔnɔmetata le gli ŋu le wo megbe.

Amehawo le teƒe gbadza aɖe si wole fli ma kple ɖoɖo aɖe ŋu. Ɖewo le ŋɔtiwui me sɔ̃ɔ ke amadede vovovowo le woƒe awuwo nu. Geɖe le kuku me.

Tɔ ɖoɖo aɖe. Amewo ƒoxlãe. Ʋu xoxo aɖe le eme. Ɖevi sɔe aɖe me Do awu o , tsitre ɖe eʋua tame kpla asi alo, Do takpi yibɔ.

Amewo le xɔ me. Ŋutsuwo dze ŋgɔ de ŋutsuvi si do awu ʋi abɔtakpakpɛ si megbe nyɔnu si do awu dze eɖakɔyɔ le esi la nu.

Nyɔnu etɔ̃ le xɔme, ɖeka ƒe awu le ʋie, yibɔ le ete. Ɖekatɔ le blɔ eye ɖeka hã tɔ le ʋie, dzɛ̃ le toga nɛ. Egbi ɖa ɖe ta lé ɖevi sue ɖe asi.

Amewo le agbaɖɔ te. Ŋutsu eve, ɖeka le anyi nɔƒe. Nyɔnuwo nɔ anyi dze ŋgɔe. Ŋutsu ɖeka tsitre ɖe agba.

Amewo le xɔ me. Nyɔnu aɖewo kɔ vi ɖe akɔ ke ŋutsu aɖe le anyinɔƒe le kplɔ nu do awu dzi. Le nu ʋi aɖe ɖe asi.

Amewo sɔ ɖe agbadɔ aɖe nu, ɖewo tsitre ɖe egbɔ, ɖewo nɔ anyi ɖe etame, ɖewo le kɔɖoekɔɖoeƒe gɔ, atiwo ƒoxlã wo.

Ame aɖewo le ablɔ nu, woɖo ɖa kpɔyɔ, ɖewo le awu ʋe me, ɖewo le awu yibɔ me, ɖewo ko woƒe akpete, ɖewo ɖo kuku, xɔ kɔkɔ aɖewo ƒo xla wo sɔŋ, atiwo le wo megbe.

Amehatsotsowo le ablɔdzi. Woŋlɔ nu ɖe nukakɛwo dzi sɔŋ. Woɖɔ ŋɔtsiɖɔnu eye ɖewo le gasɔdzi. Lolotɔ aɖe si do awu dzẽ, eɖa kɔyɔɔ nɛ la le ŋgɔ na wo.

Mɔdodo dzi. Ame hatsotso aɖe wo le mɔdodo dzi. Edzo le gome na wo. Dzidzɔ tutum. Ɖewo tɔ. ɖewo zɔ gbgɔna.

Ame hatsotso aɖe le xɔme. Wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu vovo ke nyɔnu aɖe le adzɔge na wo le atsitre. Zikpui bɔbɔewo le emegbe. Ɖewo le axadzi ne.

Nyɔnu aɖe le kplɔ ŋu si gbalẽdoʋi aɖe le ekɔme, ŋutsu le exa si sukuvi aɖe nɔ anyi dze ŋgɔe, sukuviwo tsitre ɖe wo megbe.

Ŋutsu aɖewo le sɔdzi le mɔdodo si dzi eŋu kple gasɔwo le. Ame aɖewo le mɔ xa, ɖewo ɖɔ kuku eye ɖewo hã ble ta.

Ameha aɖewo le atsitre. Ɖewo ɖiɔ kuku eye ɖa le ta na ɖewo. Wodo abɔ ɖa ŋgɔ. Ŋutsu si do awu yii la le wo nu ŋgɔ.

Ŋutsu kple nyɔnu le xɔme, wo katã wodo afɔwui, nyɔnua lé anyigba tutu nu ɖe asi do asiwui dzɛ̃ awu abɔ legbee, eɖa legbee le esi, ŋutsua nɔ anyi ɖe zikpui me ko afɔ da ɖe afɔ dzi.

Xɔme. Amewoo le xɔme. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo, ɖewo nɔ nyi ɖe anyigba, ɖewo le atsitre. Nyɔnu so do awu dzɛ̃ɛ̃ la dze ŋɛ ɖe wo dzi.

Nyɔnu etɔ̃wo bɔbɔ ɖe tsikunuwo gbɔ, wo katã woble ta, ɖeka ko asi kple ta, ɖe ko tsinokɔpo woame eve, ɖeka ko ɖeka ƒo asi ɖe me.

Ŋutsu aɖewo le xɔme, wodo awu lɔbɔ, ɖewo tɔ le aŋutiɖiɖi, ɖewo tɔ le yibɔ kple aŋuti ɖiɖi ke ɖeka do awu abɔ kpui.

Ameha aɖewo tɔ, ɖewo ɖo asi ali. Ɖewo do awu yii. Ke bubuawo le awu amadede vovovowo me. xɔ kɔkɔɔɔ nyuie aɖe le wogbɔ.

Amewo bɔbɔ, ɖewo tsitre, wo, ɖewo blu ba, aŋego le wo gbɔ, ɖe léagba ɖe ta, ame ɖeka le kpotame do awu ʋɛ̃ kpakple atakpui hele wo kpɔm.

Ameha aɖewo le xɔ me. Ɖewo le atsitre, ɖewo le anyinɔƒe. Ɖewo le anyi mlɔ ƒe, ɖewo le anyigba